Weudhi Vizheni inokurudzira kuti vanhu vaite unhu hwakanaka kunyanya nyanya vana vadodori vajairire tsika yekuti munhu unofanira kugeze nyara echishandisa zvinoshandiswa zvakaite sesipo uye eishandise mvura yakachena.

Muzvikora kunyanya-nyanya zvekumaruzevha munoitwa zvekubikira ana. Kuitira kuti vaderedze kushaikwa kwechikafu uye kukura kwemwana asina utano hwakanaka.

Anturume antu akashinga, pazvinhu zvekubaya majekiseni nemadhokodheya. Asi kunewo amweni anturume anotete kubaiwa. Hino Dhokodheya unofanira kutanga atsanangurira murwere zvaanofanire kuita, uye kushinga panguwa yekubaiwa majekiseni kuitire kuti asazobaye pasipo.

Madhokodheya anoshandidzana neabereki pakudesera ana munguwa yekudonhesera mishonga mumukanwa. Ana adoko anosi kuende kuchipatara neabereki awo kuti aende kundopiwa mishonga iyoyi.

Ana vamazvikokota vezve utano varipakuemera nekudetsera ndaramo yevanenge vapinda munjodzi vanouya nekuchembedza uye vanopfeka nhumbi dzinoenderana nezvirwere zviripo .

Neimweni nguva mudzimai akazvitakura anokundikana pakupusha mwana kuti abude zvakanaka. Madhogodheya anotora matanho ekuvhire ndani yemuntukadzi kuti vabatsire mwana akasire abude zvakanaka.

Ana mukoti vanobvumirwa kuti vabvunze amweni avo kana payine pavasiri kuzwisisa ngekuti upenyu hwemuntu hwakakosha.

Kurumba ngeimweni njira yekuderedza mafuta mumwiri ngeimweni njira yekuti munhu agare nyama yake yakasimba uye ari mutano.

Vamiririri vebato rezveutano vanotipa zvekuteedzera kana teida kuderedza chirwere chinenge chapumbira munharaunda, atiiti zviro zvemisoro yedu.

Madhokodheya anoona nezve nharaunda anokurudzira kuti antu kana einge apedza kusuka midziyo yavo ange eiisa pekuti irohwe nezuva iome

Pane nguwa inouya madhokodheya emunyika veibatanawo nemadhokodheya emunyika dzedu madhokodheya aya panoenda mundaraunda medu eibhiira neantu nekudetsera antu kunyanyanyanya ana adodori vanopawo nhumbi dzekuti antu agonhle aonekerewo pane amweni.

Chiro chakanaka kugeze nyara kana munhu einge apedza kurya kana kuti eide kurya, uye kana munhu einge abva kubata zviro zvakadai ngemushonga. Amweni anogeze nyara kana einge apedza kushandisa chimbuzi.

Madhokodheya edu anosungirwa kunge akapfeka mapurotekitedhi masiki madhokodheya edu anotaura neantu akasiyana - siyana saka kuti aderedze kubatira uchiwana hwezvakasiyana anosungirwa kunge aine mapurotekitedhi masiki awawo .

Madhokodheya anoningire ma pilizi zvakanakisa asati apa antu ma pilizi acho kuningire mapilizi uku kunoite kuti vaongorore kuti mapilizi aya aka gadzirwa riini uye anosvika riini zuwa rawo ekunzi anzi aachashandi.

Madhokodheya edu anohambawo muntaraunda eidonhesera ana mushonga. Mushonga yekudziirira kubva muzvitachiwana zvakasiyana siyana. Zvinodakadza yaambo kuona antu echirume achiendesawo ana awo kuzviro zvakadai. Zvinokurudzirwawo nemadhokodheya uye zvimweni zvakona zvinoitwawo muchipatara.

Kudonhesera kwemishonga kuvana vari pashi kwemakore mashanu kunoitirwa muzvikora munharaunda kana Mumakiriniki matinogara izvi zvinoitirwa kuti ana adoko achengetedzwe kubva muzvitachiwana zvingatapukirira nekuda kwawo.

Zvakakosha yaambo kuti kana muntu eiende kuchipatara aende aine maporotekitivhi masiki akwe. Nekuti pachipatara panotapukira zvirwere zvakasiyana-siyana, uye madhogodheya edu anofanira kudzidzisa muntu asati amuba yachiro kuti zvinombo miririrei, uye zvinombobetserei.

Munguwa yekuti mubereki aapo pamuzi kana kuti aapo muntaraunda mwana wati sambukei unotenderwa kuenda neadodori ari pasi pemakore mashanu kuchipatara kobaisa.

Munguwa yekhovhidhi nainitini kana munhu einga arasikirwa neupenyu hwake nekuda kwebesha mupengo iri. Vamiririri vezveutano vainge vakataticha nezvazvo vaiuya vochitora muntu iyeye kwenda koika.

Zvirongwa zvekudonhesera ana zvinoitwe mundaraunda uye madhokodheya anozviita kana kuzvipatara kana kumakirinika anogara

Madhokodheya edu anoendawo muntaraunda eidzidzise antu kukosha kwazvakaita uye maitirwe azvinoita kana muntu einge asangana nedambudziko madhokodheya akafunda ngezvazvo kana einge aguma izvi zvinoitirwe kuti antu asazokatyamadzwa kana madhogodheya einge aguma kuti anasiridzwe panenge paita dambudziko.

Madhokodheya anoenda kowongorora muntu anenge asangana nezvirwere zvakadai nge kovhidhi 19. Vanenge vakadxoka nhumbi dzakavaputiridza kumba kumusoro kusvika kumirenje. Nhumbi idzi vanosungira kuti vange vainadzo kuitira kuti vazvichengetedze kubva kuzvirwere.

Vanodzidzisawo nezveutano vanodzidzisa magezerwo enyara nyara dzinoda kugezwa ngemvura yakachena iwewe muntu unofanire kugeze mukati mwadzo nekubanze.

Madhogodheya anoshandisawo zvekudhloka zvinoadziirira kubatirwana kwezviutachiwana zvakasiyana siyana kana eide kuongorora nekudetsera vanenge vawirwa nezvirwere.

Madhogodheya anokurudzirwa kunge eipfeka nhumbi dzekuputire nyara nekuti dzimweni dzenguva vanobatawo varwere vavo vachinase kuvagadzirisa zvakanaka.

Zvakanaka yaampho kutora mufananidzo peshe panoitwe gungano kuzoitire chamangwani kuti anthu agone kuzoratidza mucherechedzo wezvakaitika zuwa raipembererwa.

Kune amweni masangano anobatana nemamwe madhokodheya mukudetseredza kurerusa upenyu hweantu anorwara munyika ino yetinogara..

Kuwanikwa kwemvura munharaunda mwatinogara chiro chakakosha kunyanyanyanya kuvana vodoko ngekuti ndovanotambisa tsvina kunyanya, uye vana vanodakara yambo kana kwaiswa zvibhorani mundharaunda mavanogara.

Variyo vanoshandidzana nemadhokodheya edu vakadai nana Weudhi vhizheni kuti vachengetedze ana edu kunyanya nyanya pautsanana. Kudzidzisa kweana emuntaraunda kuti vakone kuzvichengetedza kuzvirwere zvakasiyana siyana.

Zvakakosha yaamho kuti amai vaende nemwanakomana kunochera mvura kuwadzidzisa mabasa ese epamuzi. Ngekuti ramangwana hakuna anoziva. Mwanakomana nemwanasikana havazi kusiyana. Mai akabatsira mwanakomana nemwanasikana unotatichawo kubva ipapo.

Kudhaya anhurume ashoma aibatikirana pazviro zvenharaunda, kana zvekugara eitaticha pamusoro pezveutano. Asi mazuwa anaya tiri kuona kuti anhurume arikuwanda uye arikuuya kotaticha.

Madhokodheya anosungirwa kuti avhare miro dzawo nemamasiki, uye madhokodheya anosungirwa kupfeka mbatya dzinovadzivirira kubva kutapukirirwa nezvirwere pamurwere wavanenge veyirapa.

Chiro chakanaka yaemho kuti anhu enharaunda imwe chete adetserane panguwa yekuchera mvura, nekuti mvura chiro chinonesa kuwana kunyanya nyanya kuanthu asikagari mumadhorobha.

Zvakakosha yambo, kuti madzimai akazvitakura aende kuchipatara kunotariswa nanamukoti, vakadzidza ngezvazvo kuti mwana wakagara zvakanaka ere, mwana uri kufema zvakanaka ere.

Georgia Global Health Alliance, ibato remadhokodheya anobatana kuti agovandudza uye kubatsirana pakuraramisa utano hweantu. Antu anode madhokodheya akadaro nekuti pachavo haana chaanokwanisa kubudhisa chinobatika.

Zvakakosha ,yaambo muma ntaraunda dzatinogara nekunetsa kwemvura, antu akone kuchengetedza nepese paanogona kunyanyanyanya mvura inoiswe muzvidumbu, muntu unotenderwawo kuisa muma bhakiti ekuti ange echingidzira mvura.

Ariyowo mabato akadai neUnaitedhi Neshenzi neFudhu fot Purogiramu .Mabato aya anoemawo nemadhokodheya ,vaidesera vechidiki muzvikora kuti vaonewo zvekurya kuti vasazorwara ngekushaikwa kwechikafu.

Nzvimbo dzeku cherera mvura inzvimbo dzino kurudzirwa ne veutano kuti dzinge dzakachena nguva dzose antu kadzi anokonawo kuite ma bhindauko ekuti akone kuno tsvaira nekupa shongedza pavano cherera mvura se nharaunda.

Mapato akadai neweudhi heuthi oganaizesheni anobata pamwechete nemadhikodheya edu vanouya munharaunda yedu veitemerera nekutipewo mishonga yekuti tishandise kuderedza zvirwere zvakasiyana-siyana.

Zvirongwa zvekuti antu emumaruwa, awanikwe eyiwana mvura yakanaka, zvirongwa zvinowunzva nema oganazeshini akasiyana siyana. Amweni akhona anosanganisira World Vision. Zvirongwa zvekuti ana adoko, asabatwe nezvirwere.

Kubairirwa kwemitombo yechiyungu kuana adodori kuri kuitwe mundaraunda dzetinogara . Madhokodheya anouya munharaunda ounganidza vechidiki kana madzimai ese ane ana kuti ana awo aongororwe uye apuwe mushonga wakakodzera.

Madhokodheya enyika dzakasiyana siyana anobatana kuti ange einasire mishonga inodetsera munyika dzaanenge ari, izvi zvinoitirwa kuti antu ange eideredza utachiwana ungatapukira kubva kune muntu umwe weienda kune umweni.

Madhogodheya edu muzvipatara kana mumakirinika vanokurudzirwa kunge vaine mabhuku avanonyorera weshe wapinda pachipatara nezvaadetserwa nazvo. Izvi zvinoitirwa kuti pasange paine vanoba kana kuti vanobudise mushonga nerweseri.

Kana mai einge aende kuchipatara nemwana madhogodheya anokurudzira kuti mwana ange akabatwa zvinesimba namai ake kuitire kuti asazoshaisha pakubaya majekiseni.

Ntaraunda dzetinogara munzvimbo dzinonese mvura kunyanya. madhodha nendombi veshe vanoonekwavo veitware mvura, uye veiita mabasa akafanana. Izvi zvinoite kuti ana azwisise kuti pamhatso ana akaenderana, uye mabasa haanei kuti uyu idhodha kana kuti uyu indombi.

Kune antu anorwara nenjere mundaraunda dzatinogara, azhinji akona antu echirume, amweni vane ndaa navo, amweni vanovatya .

Madhogodheya eRwanda akagadzira pamasaisai, kuti aonekerewo antu, akwanise kuabata, kana kutaticha ngezve utano hwemuiri.

Madhokodheya anobatana nedzimwe nyika dzakadai naana Canada kubetsera uye kuita kuderedza urwere weanhu. Nzvimbo dzakaita saana Rwanda dzinodetseranazve naana pureizi endi feloshipi ne Oxford kuwandudza kuti utano weanhu ungachengetedzeka pakadini.

Chiro chinosuwisa uye chinodzimba pakati pakati pemwoyo kana muntu eimge arasikirwa ngehama yake madhokodheya aripo pakunyaradza vanenge vashaikirwa uye kunyaradza vanenge vasara .

Kugara muntu angori ega kunoite kuti muntu awanze pfungwa. Izvi zvinooneka kunyanya nyanya ngevantu varikurashikirwa nepfungwa, veirwara nechirwere chepfungwa. Amweni akona antu anogara akasuruwara. Antu akadai anodawo antu ekunge eibhuya navo kuvaraidze nguwa.

Zvinodakadza yaambo kana madhodha eibatikirawo pazviro zvekufundiswa kwechirwere chepfungwa. Madhodha mazhinji aadi kubatikira muzviro zvakadai.

Madhokodheya anokurudzirwa kuti adhibanewo pachawo ekurukura ngezvekukosha kwekukoshesa pfungwa dzeantu emundaraunda ngekuti ariyowo antu arikudzibikana ngepfungwa asi eishaya kuti obhuira anani matambudziko awo

Variyowo vabva zera vari kurwara nechirwere chepfumgwa vanokona kuonekwa varipaakati peana vadodori veitozwa kuti pandiri panapa ndakaenderana makore nevandotamba nawo asi zvizvopi.

Ariyowo mapato anomirawo nemadhokodheya eiongororawo nezveutano, madhokodheya akadai anokurudzirwa yaambo kuti aendewo munharaunda eionesawo antu kukosha kwenharaunda yaanogara kuti ichengetedzwe zvakanaka.

Madhokoteya anotanga aningira asati anyorera muntu mushonga kuti muntu uyu anonyasa kurwara ngepari kwakona. Vanotora chinyama chavanotora panyama yemundu kunyanyanyanya vaya vanorwara nezvibereko vochiningira kuti muntu uyu ngepari pakona pashaishika kuti vagozenyora mushonga wekuti muntu iyeye agozohamba wakadii.

Mibhedhu yekuwatira kana munthu eirwara wapinde muchipatara, inosiyana_*siyana. Imweni ngeyekuti munthu awate zvakanaka zvisakanganisa mabhonzo kana munthu adhumiwa ngemotokari. Imweni mubhedhu inoshandiswe kunobatsirwa madzimai akazvitakura.

Madhogodheya anokona kurapira vantu muzvipatara zvehurumende, kana kuvhura zvipatara zvavo oga zvinozi mapuraivheti kiriniki kana mapuraivheti hosipitari.

Nzvimbo dzakadai nezvipatara uye nzvimbo dzakadai nezvikora inzvimbo dzinosise kugara dzakachena, kuchekererwa kweuswa nekutsvairwa.

Ntaraunda inorapirwa vanhu yakadai nezvipatara inharaunda inofana kugara yakachena. Nharaunda idzi dzakatikoshera nekuti ndikwo kwetinoraramira kana teinga tadzimbikana nenyama.

Zvipatara chiro zvakabaanaka nekuti antu anoenda kooponera iyoyo. Kune michina yakawanda, inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana nemibhedha yekuatira uriyo.

Madhokodheya anoshandisa michini yakasiyana siyana pakurapa arwere .Imweni mibhedha inoshandiswa nemadhokodheya inokwanisa kusukumidzika yeikwira mudenga ,imweni yeidzaka .

Kuzvipatara kune mweya wekufema unopuwa antu anenge eyirasikirwa ngemweya wekufema. Munogara mweya uyu munosise kuchengetedzwa zvakanaka nokuti wakakosha.

Madhokodheya anohamba muchipatara einingira arwere. Dhokodheya unokone kuhamba kudivi rinoata arume ega uye kudivi rinoata akadzi woga.

Madhokodheya anezvirongwa zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira zvirongwa zvekuningirwe madziso. Kuningirwe madziso vanoite pajekerere, uye mahala. Antu anokurudzirwa kunoningirwa madziso avo pagore-pagore.

Mushure mekunge pabarwe mwana kana baba eida kuuya kuzoona mwana uwowo, madhokodheya anobvumirwa kuvepo eibhuya neabereki eshe ari pamwechete nezvakakoshera kuchengetedza mwana zvakanaka uye zvakakoshera kuyamwisa mwana mukaka wemuzamu.

Maatiro anosiyana kana munthu uri muchipatara. Amweni anozi aate ngendani uye zvinosiyana neanthu akazvitakura. Akazvitakura anewo maatire awowo aanoita kana nguwa yawo yekubereka yange yakwana.

Zvipatara zvega zvega vanewo pavanoisa kuti arwere kana aisangana nematambudziko awanewo kunyora kana pachipepa oisa zvichemo zvawo imowomwo. Madhokoteya azoverenga nekunasira pavari kuresva

Chirongwa chekunongirwa madziso chirongwa chinoitwa pagore roga-roga, uye madhogodheya vanohamba munzvimbo dzakasiyana-siyana veibetsera vantu. Pamweni pakona zvinotwa pajekerere, uye zvisika bhadharwi.

Zvipatara zvedu zvikuru zvinoshandira madhogodheya, zvipatara zvinofanire kunge zvakachena peshe panoonekera kuti apa panohamba ngeandu panofanira kuoneka pakachena pakatsvairwa uye paine maruwa ekupashongedze zvakanaka.

Mudzimai weshe wabva kobereke mwana kana kuti une mwana uri pasi pemakore mashanu unokurudzirwa kuenda kuchipatara panguva nezuva raanenge apuwa nadhokodheyaa wake kuti oongororwa namadhokodheyaa.

Mapoli kiriniki uko kunotatichira madhokodheya edu akuvharwi, kunovhutwa kubva kweiyedza kusvika ngatei mangwani akona nekuti nzvimbo idzi nguwa ainei kuti muntu wauya nguwayi kuti ange einorapwa.

Ariyowo madhokodheya anoonawo nezvemadziso madhokodheya aya anosanganisirawo echirume anosanganisira echikadzi madhokodheya anoona nezvemadziso anokurudzira kuti anthu asarudze magirazi aanoda uye anozooagadzirira anoenderana nekurwadza kwemadziso awo.

Antu ano neseka neku hamba kana vano neseka ne marenje vanewo zvavano shandisa zvavano piwawo mu chipatara uye vano kurudzirwa kuzvi chengetedza nekuti michina yakadai ino dhura.

Nzvimbo dzakadai ngezvipatara nemakirinika inzvimbo dzinouya antu akawanda uye kana antu auya kopuwa mapilizi awo vanokurudzirwa kuti vaeme vari mumutsara. Izvi zvinoite kuti arikupawo mishonga akona ange eitedzerawo mutemo yake zvakanaka.

Besha mupengo rakatidzidzisa kuti tivhare miro yedu uye kuti tigare kure nakure neandu. Yainzi soshari dhisitenzi. Besha mupengo rakaite kuti tigone kuva nehutsanana.

Antu anoshandisa mashizha nenamo uye mapepa kuti akone kudzidzisa ana nezvenharaunda yatinorarama. Kukosha kwayo nekuichengetedza.

Pazvipatara zvega zvega kana makirinika vanosungirwa kuva nemifananidzo nemazina evanoshandapo veshe. Mazina aya anodetsera kuitira muntu kana pachinge pazoite dambudziko aziye wamudetsera.

Zvinodakadza yambo kana madhodha nendombi veiise musoro pamwechete veiongorora zvimhinga mupini zvinosanganikwa nazvo nevechidiki varikusangana nechirwere kana matambudziko epfungwa.

Bazi reWomen 's health organisation rinobatana nemadhokodheya kuvandudza ruzivo muantu emuAfrica. Ruzivo rwuri rwekubereka. Antukadzi kunyanya vanorarama neurwere rwekuremara vanofanira kutaticha pamusoro pezvekubereka.

Zvidzidzo zvekuchengetedza kana zvidzidzo zveruzivo rwenzvimbo dzetinogara. Zvidzidzo zvakanaka yaamho. Zvinosise kudzidzisa umwe naumwe kuti akone kuchengetedza nzvimbo yaanogara ari uye kuida.

UNICEF neWorld Health Organization ndeamweni emapato anobatana nemadhokodheya kuderedza urwere nekugadzira mitombo. inodetsera panthungu dzinobata antu.

Vamiriri vezveutano nevamiririri vemadhokodheya vanoisawo misoro pamwe chete veionesana zvingadayi zveida kushandurwa pane zvavanenge veipa vantu kuzvipatara.

Madhokodheya anoona nezventaraunda anewo zuwa rawo raanokarakadza kukosha kwentaraunda, madhokodheya anobatanawo neana echikora eitaticha nekudzidzisa antu kukosha kwentaraunda yaanogara.

Ariyo ndombi dzinoemawo mberi kwaamwe dzeipurutana kuonesana kuti zvakanakirei kude chikora. Uye kuzwisisa zviro zvenharaunda yawo. Veibhuyirana sendombi zvakanakira kuzvichengetedza seantu akadzi.

Chipatara chega-chega chine vanoonavo nezvekunasira zvokurya zvearwere. Nzvimbo inonasirirwa zvekurya zvearwere inosungirwe kunge iri nzvimbo yakachena.

Muchipatara chega chega muntu unosisa kupiwa pekuata pakwe ega uye panofanirwa kunge pane pekuvharidzirwa panouya madhokoteya emubatsira kutiitira kuti muntu ari padhuze naye asaona zvinenge zviri kuitika .

Munthu umwe naumwe unosungirwe kuve ane bhuku rakwe rekuchipatara. Bhuku iri rinochengetedzwe zvakanaka uye rinongobatwawo zvakanaka seamweni eshe mabhuku anogarwa nawo mumhatso.

Nzvimbo dzeshe dzezvipatara zvikuru kana makiriniki madoko anoratidza muntu eiguma kuti kana weide kuenda kweimejenzi unohamba wakadai, weida kuenda kwemakiritikari kheya unohamba ngenjira iri. Zvinosiyana siyana nekweunenge weida kuenda zvinoitirwa kuti muntu asarashika.

Zvakava zvekudhaya, zvekuti antu unogara mudzimba dzekupfirirwa. Zvakava zvekudhaya zvekuti muntu unoende kunorapirwa pashi pemuti. Mazuwa anaya antu aakuende muzvipatara makaakwe zvakanaka.

Vechidiki vakukwanisa kutaticha nezvekuva madhokoteya kana zvana mbuya veutano muzvibhedhlera ,tinoona vechidiki veiema ema kudetsera vakuru nevadiki, kuitira utano hwavo kiti uvandudzwe mune zvakanaka.

Madzimai achangobva mukubereka anosungirwa kuenda kuchipatara kana zvibhehlera zviri pedyo. Kuti vapote veindoita zvidzidzo zvekudzidziswa kuriritira ana adoko zvakanaka.

Kutariswa maziso chiro chakanaka, nekuti umwe naumwe unofanira kuziya paamire. Amweni anobviswe tsanga; amweni anipiwa zvekupfeka zvakadai ngemagirazi.

Pakiriniki yega yega kana chibhedhlera chikuru, panosungirwa kuwa paine chikwangwani chinoratidza kuti muntu kana agumapo unohamba wakanange njira iri, kuti agume kwaanenge eida kuenda. Nekuti zvibhedhlera izvi zvimweni zvakona zvikuru.

Zvipatara zvakadai nge sangwa poli kiliniki nezvimwe zvezvipatara zvinoshandisa madhokodheya edu kuenda kootaticha. Madhokodheya aya anotaticha nezvemadziso, amweni anotatichawo nezvemarenje.

Panzvimbo dzakadai nezvipatara nemakiriniki panewo pokugarira kubanze kuitira kuti antu anenge ashanyira arwere awo awanewo pekuwaraidza nguwa ari.

Zvipatara zvedu nemakirinika panobvumirwavo kuti muntu ayemere murwere vavo einge aine paakagara pakashongedzeke zvekanaka uye pakachena. Vanokurudzirwa kuyemera nguva yekuona murwere kana echinge akwana vopinde mukati.

Madhogodheya edu anokurudzira vabereki kana vantu vari murudo vauye vari vairi kuchipatara kuzoongororwa. Vanoongororavo zvirwere zvepabonde zvakadai nehiv endi eidzi.

Zvipatara zveshe nemakirinika, vanoisewo pekuti anthu awane pekutandarira ari. Eigarira nguva yavo yekuzodetserwa. Izvi zvinoitirwe kuti anthu asazopererwa ngesimba akaema pazvipatara.

Madhokodheya nezvipatara zvikuru vanewo vanovatyairira movha dzavo kana murwere einge auya kuchipatara, eida kuendeswa kuzvipatara zvikuru zvinenge zviine michina yekushandisa kana kuti muntu einga eida kunotorwa kwaanenge arwarira ari.

Zvipatara zveshe zvinewo pekuti antu ayemere ari vei emera ku detserwa uye pane zvi vhiti vhiti zvekuti anenge eyi varaidza ari kuiitira nguva yavo yeku detserwa ikwane.

Vabereki vanokurudzirwa kuenda kuchipatara veshe veindozwa zvakanakire kuwapamwechete eichengeta mwana wawo uchangobve kubarwa uye vabereki vandodzidziswazve zvekushandisa kuti mwana ange rimwe mukaka wakachena uye mukaka une utano.

Bazi rinoona nezveutano rinohamba zvipatara ngezvipatara reiongorora kuti mitemo iri kuteedzerwa ere. Uye antu arikurapwa ngemazvo ere.

Zvipatara zvikuru inzvimbo dzakachengeteka uye kwekupindira ndiko kunenge kune antu anotodetsera kuti eeh hambai mweinosiya movha dzenyu ngenjira yakadai uye kunorapirwa anhu ngeuku kuitira kuti antu asarashika.

Mumafamasi edu mune mitombo yakasiyana siyana imweni yakona ngeyekudzora , mitombo yechiyungu imweni yachona ngeyekumwa zvinosiyana nekuti dhokoteya wanyora upi wakona

Hakusi kwese kunewo zvipatara zvikuru, asi dziriyowo nzvimbo kwatinogarawo dzinotenderwa kuisa makirinika izvi zvinoitirwa kuti muntu wese akwanise kudetsereka.

Zvakakosha yaambo kuti mubereki upote einoningirwa kuti tsinga dzeropa rakwe ririkuhambise ropa zvakanaka here. Tinobonga yaambo zvipatara, nekuti varikuzviite mahala.

Madhokoteya anoona nezvei bhuladhi puresha anotenderwa kudetsera umwe naumwe aguma pachipatara kutariswa bhuladhi puresha chiro chinoitwa mahara muzvipatara.

Madhokodheya akadai ngeekubanze kwenyika anobaarapa yaambo zvirwere zvakasiyana-siyana, eishandisa michina yekubanze kwenyika kutarisa zvirwere nekurapa antu kuti apone.

Zvinobatsira yaamho kana murwere eishekerera nekuratidza kuti pfungwa dzake dzakasununguka ari muchipatara nge kuti zvinoita akasike kupona.

Zvinokombedza kuti mundu unorwara zviro zvakawanda zvinosanganisira kudzimbikana nemusoro kurwadziwa nemabhonzo kubatikana ndemundani uye kupisha muviri.

Kana muntu eyizwe nyama kurwadza, unofanira kuenda kumadhogodheya kundobhuya panomudzimba, kuitire kuti anyorerwe mushonga unoenderana nepeunozwa.

Ariyo antu anodzimbikana netsoka. Vamweni anodzimbikana nepashi petsoka. Asi muntu unosize kuende kuchipatara kuti andobatsirwa nezvekudzora kana maphilizi okumwa.

Kana munthu einge apindwa nechando kwazhinji kakhona unotanga kuzwa muchipfuwa meibanda, hino munthu inofanira kukasa aende kuchipatara kuti andopiwa mushonga wakafanira.

Ariyowo madhokodheya anoonawo nezvema bhonzo madhokodheya aya anotenderwa kuti ange ei ongorora murwere anenge auya kuchi oatara uye ei ongorora nguwa yaka siyana siya ateyi vapora.

Madhogodheya anotenderwa kukunzve nyara yemuntu unenge auya kuchpatara achirwara. Anotenderwahe kuite michina yavo pamwiri yemuntu wauye kuchipatara eide kurapwa.

Iriyowo michina yemazuwanaya inoite yekubairirwe pachikunwe kuti madhokodheya ashandise ngazi yemuntu aone kuti muntu uyu unorwara ngei uye unode mushonga wakadini.

Zvirongwa zvakaunzwa ngemadhogodheya zvokuningire madziso. Zvinotangiravo kunyange kuana adodori kana antu akuru anobvumirwa kuuya einingirwa madziso. Nekuti madziso anevo magirazi ekushandisa.

Madhokodheya anewo michini yaano shandisira ana adodori anenge asangana ne matambudziko vana vadodori aya anewo mibhedha yavo yaano shandisirwa yaka siyanawo neye antu akuru.

Madhokodheya antu ane moyo murefu uye vane umwechete. Madhokodheya anodetserana kana peinge paita urwere hunode kuti vange veiungana vakawanda. Izvi zvinoitirwa kuti muntu asarasikirwa neupenyu hwakwe.

Iyona njira inoshandiswa nemadhokodheya kuti awongorore muntu anenge ayenda kuchipatara eirwara, njira iyi ngeyekunasire pasi petsoka dzemuntu uye kuningira kuti chinga chii chinga chakonzera chirwere chemuntu, eyishandise pakati petsoka dzemuntu.

Chiro chekutanga kana munhu eigume pachipatara unofanire kutariswa BP,Bp inotariswa mahala uye zvakakosha kuti anenge abatwa aine Bp ange eipuwe nekuiswe pamushonga unokodzera.

Mundu umwe naumwe unosize kuwa nefesiti eidhi bhokisi yakwe yaanogara nayo mumhatso, ngekuti kukuwara chiro chinokona kuitika nguwa nenguwa uye mundu asina kuzvitarisira.

Mishonga yedu yatinorapwa ndiyo muzvipatara, nofanira kugara makatondorera. Hino anamai kana eyienda kundobayisa vana majekiseni, anofanira kuendawo mangwanani kuchiri kutondorera kwete koopisha.

Zvakakosha yaambo kuti mukoti utange wagadzira muchina kuti ugohambirana ngenguwa inoenderana nezvinenge zveishandiwa.

Madhogodheya anotenderwa kuongorora chirwere chemuntu mamarabhoritorizi. Izvi zvinoitirwe kuti muntu usapihwe mushonga usingaenderani nezvaari kunzwa.

Madhokodheya anokurudzirwa kubata zveshe zvemuchipatara vakapfeka ngubo dzinovadziirira kubva kune zvirwere zvavangadai vachitapurirwa nazvo kubva muzvinhu zvemuchipatara nekuti ,muchipatara munezvakasiyana siyana.

Dhogodheya paanodetsera murwere unotenderwa kubhuya nemurwere zvaanozwa, uye zvanoda kuti dhogodheya ange achimubatsira nazvo ngenzira inofadza murwere.

Michina inoshandiswa muzvipatara inoshandise magetsi. Amweni anoshandise zuwa, kuitire kuti mabasa awo aendeke zvakanaka. Michina iyi inoda kuchengetedzwa, nekuti yakatikoshera pautano hwedu .

Madhogodheya edu anoshandisa zvakasiyana-siyana pakuti betsera. Zvinenge zvashandiswa mune mazvinogara zvisizi kushandiswa zvine mazvinogara hazvisizi kusanganisa.

Muzvipatara zveshe munokurudzirwa kuti munge muine michina inoshandiswa kana painge pabatira moto izv zvinoitirwa kuti arwere asazorasikirwe neupenyu uye madhogodheya anwnge aripo asazorasikirwawo neupenyu.

Madhokodheya edu anokurudzirwa kushandisawo mvura dzakadaro ngedhabhoudhi wota mvura idzi vanodzishandisa mumalabhoritorizi uye dzinouyawo dziri mumafaifi lita dzimweni dzenguwa matulita.

Kutora ngazi neimwenjira inoshandiswa nemadhogodheya kuti vaongorore muntu kuti varwara nechirwere chiri chakona. Zvinoitwa muzvipatara zvikuru kuitira kuti vaone kushandisa michina yakakodzera.

Panogara zviro zvemadhokodheya zvaanoshandisa kana eirape murwere pantu panokurudzirwa kunge pakachena nguwa dzose uye zvaanenge ashandisa zvine mwezvinoiswawo zvisati zvashandiswa zvine mwezvinoiswawo.

Iriyowo michina inoongororawo nezvemukati menyama yemuntu mukati umu munosanganisirawo zvakadai nemabhonzo uye muntu unofanira kunoningirwa kuti utano hwake hwakaema zvakadii.

Kubarwe kwemwana chiro chinodakadza. Chinoite kuti mhuri dzive nerudo uye mufaro. Kunoberekerwa neanthukadzi, kune vanthu vanobvumirwe kupinda neamweni asikabvumirwi kupinda, akaite kudai ngeana adodori.

Madhokodheya anonasirawo nzvimbo dzaanorapira arwere avo. Zvekufuka zvinofanira kupetwawo zvakanaka izvi zvinoitirwe kuti arwere asagara munzvimbo dzakasvipa.

Zvivharamuromo zvinokudzirwawo pakati pamunthu unorwara nadhokodheya wakhona. Munthu unobaiwa wakhona umweni unokona kuningira kuretu umweni unokone kuningira hake ibayiwa nadhokodheya.

Kunewo madhokodheya anoongorora ngezveakadzi anenge akazvitakura. Madhokodheya akadai anozogare pashi nemuntu unenge auya kuzoongororwa kuti mwana wake akagare zvakanaka ere, urikukura zvakanaka ere uye unoberekwa zvariini. Vanozomuonesa zvavanenge vaona pamichina yavo.

Muzvipatara zvedu kunokurudzirwawo kuti pange paine chidumbu chine mvura chinoshandiswa ngevantu kugeze nyara kana einge apedze kurya kana kushandisa zvimbuzi.

Kana mwana eyibve kuzvarwa anhukadzi anokurudzirwa kuti aputire mwana muzviro zvinodziya zvinoite kuti ange akafukidzirika asapindwe nedutu. Mwana mudiki anode kuchengetedzwa utano hwake.

Kana mwana eibve kobarwa antu kadzi anokurudzirwa kumuputira nezviro zvinodziya zvakadai nemachira. Kuitira kuti asabatire zvirwere zvakasiyana-siyana.

Mitshini yekubvise mazino yakauya ngekuvandudzika kweruzivo. Kudhayako antu aiende kun'anga kana zino rarwadza kundopuwe mushonga. Asi tode kubonga yaamho ngekuti taane zvekushandisa zvisingarwadzi uye zvisingarwadzisi

Kune antu ekuti akakuware mirenje yawo mutsaona, kana amweni akaberekwa aine mirenje isina kuenzana. Antu akadaro anokwanisa kubetsereka muzvipatara ondoisirwe mirenje yekunasira.

Michina yekubanze inodetsera kuti madhokotera akone kuyayiya zvirwere zveumwe naumwe zveyi yenderana kuti chirwere chakona chinoda michina uri.

Antu anenge asangana netsaona kana antu akabarwa ane dambudziko remirenje, anokwanisa kuwana rubatsiro kuzvipatara veipuwa zvekushandisa zvekugarira.

Muntukadzi veshe vakazvitakura unokurudzirwe kuende kumadhokodheya koningirwe kuti mwana vakagara zvakanaka here, urikukure zvakanaka here? Kairi kana katatu asati aende koobereka.

Mudzimai wega-wega akazvitakura anosungirwa kuenda kundotariswa mundani make kuti mwana akagara zvakanaka ere, mwana arikukura zvakanaka ere kaviri kana katatu asati aenda kosununguka.

Muzvipatara munewo rimwe divi rekuti vanodzimbikana nemirenje kana mabhonzo vanotenderwa kuenda veinobetserwa kutwasanudzwa nyama dzavo, nemadhogodheya akazvifunda.

Majekiseni anobaiwe antu ane dhayebhitisi majekiseni ane nguwa yaanosize kunge eyibairwa. Munhu anorwara nedhayabhitisi ane mishonga yake yaanonyorerwa nemadhogodheya yakasiyana neyemishonga yeamweni.

Michina yekuvheneka muntu, kuti madhokodheya anase kuona paari kurapa, yakauya ngekuuya kwakaite angezi. Kudhayako antu aisashandisa michini uye pekuatira, antu aitira kun'anga

Madhokodheya anoshandisa zvigero zvakasiyana -siyana, zvimweni zvigero zvine mubato zvimweni zvakona azvina mubato. Madhokodheya anoshandisa zvigero izvi zveienderana nechirwere chiri kurwara ngemunthu.

Mugore ra2019 kwakauya beshamupengo raizi kovhidhi 19 kana kuti korona vhairasi. Antu aishandisa mombasiki kuti azvidziviriri kuutachiona hwekovhidhi 19.

Madhokodheya anoshandisawo zviro zvakadai nemasitandadhi siti kusheni. Masitandadhi siti kusheni aya anoshandisawo ma3 poindi belt anenge aripo amweni anenge asinawo ma3 poindi belt.

Madhokodheya aneo michina yaanoshandisa kana munthu einge oprerwa nemweya wekufema michina iyi yakanyanya kushandiswa munguwa yeCovid 19 nekuti anthu aidzimbikana zvakanyanya .

Madhokodheya ane mwaano chengeterawo mapilizi mapilizi anofanira kunge akachengetedzwa panotonhorera naizvozvo ndizvo zvinoite kuti madhokodheya azoti ana adodori kana eide kubairwa mushonga anofanire kuuya achi mangwanani.

Michina inoshandiswa ngemadhokodheya inovhenekawo mundu kuitira kuti dhokodheya unase kuona panenge eibairira muntu uye panenge eirape muntu mubhedha yakona inonase kuite kuti muntu usadzimbika muiri yako

Antu anenge arasikirwa ngemirenje kungadai muntu aita tsaona kana kuti muntu akabarwa aine mirenje isina kuenderana . Kunewo michina inoshandiswa ngema dhokodheya kuti muntu ange aikwanisa kupuwawo zvekushandisa

Iriyoyo michina inoshandiswa namadhokodheya kudetsera antu kuti akwanise kufema zvakanaka ariyoyo anenge arasikirwa nemweya kunyanya nyanya muKovidhi 19, antu aishandisa mushonga uye aishandisa michina iyoyo pakufema.

Munguwa yotorarama mazuwa anaya chiro chakanaka kushandisa maphilizi ekubanze kwenyika anoderedza marwadzo mukati mwenyama dzedu. Amweni akhona anotengeswa muzvitoro eidhura amweni akhona anowanika muzvipatara.

Kushandiswa kwemadhiripi muzvipatara kwaite kuti antu asarasikirwe neupenyu hwavo. Kune amweni ari kurwara ameni ari kurasikirwa ngeupenyu ngekushaya mvura mungazi.

Mishonga yechikosoro inoderedza marwadzo pahuro. Inoita kuti muntu akone kurya zvakanaka nekutaura, kunyangwe pakumedza nepakufema. Mishonga iyi inosanganisira Benirini.

Mishonga yakadai nge GlutenEase mishonga yakanaka yaampho nekuti aigadzirwi nema GMO, mishonga yakagadzirwa kubva padzinde remiti.

Mishonga yakadayi ngekhulotirimazo khirimu, mishonga inoshandiswa ngemadzimai kuderedza marwadzo uye kuderedza kutapurirwa ngeutachiwana hwepabonde

Kuderedza marwadzo ederedza kutsva mundu anokona kushandisa maphilizi anonzi Nekisiyamu ayo anoderedza marwadzo nekukasira.

Maphilizi akauya kuzorapa zvirwere zvedu panapa panyika, uye zvinosiyana siyana. Maphilizi anogadzirwa ngemiti yatinoona mundau yedu zuwa ngezuwa, anosiyana nechirwere chinorwara ngemunhtu.

Kune mishonga yatinomwiwa zuva ngezuva asi zvakakoshawo kuti andu akarakadze mapepa anege arimomukati mwo ,anotsanangura kuti ramangwana rako kana washandisa unozosangana nezvipi zvinosanganisira kurwadziwa nemusoro nekurutsa.

Havasi andu oga anokwanisa kuona mishonga yakagadzirwe kubva kubanze kwenyika, kunyangwe mhuka dzakaita semombe dzinokwanisawo kuwana mishonga iyi zvinoderedza rufu uye urwere mumhuka dzedu

Ultadex- G ngeimwe yemishonga irikunasirwa mazuva anaya kuti antu adetsereke, asarambe eitsidzira kana kuramba eingoshandisa mishonga imwecheteyo yaingoshandiswa kudhayako.

Mishonga yakadai nge Metformin mishonga irikutidetsera mazuwa anaya, kuti tikone kuraramawo zvakanaka ,tisina marwadzo mukati mwenyama dzedu ,kudzimbikana kuderedzwe.

Aciclovir ndeimwe yemishonga irikugadzirwa mazuwa anaya inooneka muzvipatara kuderedza marwadzo emiri nekurasikirwa neupenyu yeanhu.

Mitombo yese paunopedza kugadzira inoputirwa mubutiro rinoenderane nemumushonga umwenaumwe aifaniri kugara iri pabanze ngekuti ikarohwa nemhepo aizoshandi .

Mundu anosungirwa kuverenga asati atanga kutora mishonga yakadai seamantadhaini haidhurokuroraidhi kepisulusi kuitira kuti usazomwa akawandisa.

Mishonga yakaita se cepacol plus, inoderedza marwadzo epahuro kune vanorwadziwa nechechikosoro. Inowanikwa mizvipatara inowanikwa zvakare muma kirinika.

Mishonga yakadai nenekisiyamu mishonga yakagadzirirwe kuti antu arapiwe kana achinge apishwa ngemoto kana nemvura, unoderedze marwadzo.

Chiro chakanaka kuderedza marwadzo epahuro kana muntu einge abatwa nebesha mupengo. Asi amweni anoshandisa mushonga wacho zvisizvo, ozotora zvakapfurikidza zvinozoita kuti muntu adhakwe. Pakudhakwa nekudhakiswa nemishonga iyi, muntu unozogumisira ochaya anhu.

Profi active defense ndeimwe yemishonga inoshandiswa nemadhokoteya kudetsera kuderedza zvirwere zvinohamba mudutu.

Tairanoro ngeimwe yemishonga irikugadzirwa mazuwa anaya, kuwedzeredza simba muantu anodzimbikana nemiiri, kuitira kuti muntu usarwadzikane uye kurasikirwa neupenyu. Muntu unoshandisa Tairanoro unofanirwa kutarisa uye kubata zveshe zvinobuyiwa pamusoro payo usati usati waishandisa.

Mishonga yakadai neGirenimaki, munthu unosize kuerenga zvakanyorwa pamishonga iyoyo usati waishandisa, nekuti zvakakosha yaemho kuti uzwisise usati wadzora mishonga yakadaro.

Zvakakosha kushandisa mitombo unobatsira pakufema kune vanopandiwa pakufema, mushonga uyu unowanika muzvipatara nemumakiriniki.

Zvirwere zvakadai nana Bhiipi zvirwere zvekuti muntu ukaona waite Bhiipii yakaderera kana yakakwira unokone kuiswa padhiripi kana achinge aenda kuchipatara.

Mishonga yekushandisa yakadai nepozisheni kirimu ne mishonga yakadai ne bhetametazoni mishonga inodzorwa neantu uye madhokodheya ari kuigadzira neuwandu hwayo ngekuti iri kubashanda yamho.

Kune mitombo ye chiyungu yekumwa mitomo yechiyungu yeku baira mitombo yechiyungu yekudzora ne mitombo yechiyungu yeku tsenga mitombo iyi yose inorape zvakanaka.

Mitombo yechiyungu yekumwa, iriyowo mitombo ine mapirizi, imweni yakona inodzivirira panenge patsva muntu kuti muntu asaramba eizwa kurwadziwa nekudzimbikana muviri.

Iriyowo mitombo yechiyungu yokumwa mitombo iyi imweni yakona inodzoirira mukurwadzikana nemapapu, muntu unokurudzirwa kumwa mitombo iyi kana einge azwi nadhokodheya imwa.

Madhokodheya emazuwa anaa anonasirawo mishonga inoongororawo nekunasiridza urwere hwakadai ngezvemoyo mishonga iyi inotengeswawo muzvipatara kana kufamasi.

Dhokodheya edu anowo zvaanoshandisa kuwedzera ropa kana mvura munyama yemuntu einge arashikirwa nemvura mukati mwekurarama kwake vanoise anozwi madhiripi anodetsera kuti muntu awanewo simba kana achinge asangana nedambudziko rwkurasikirwa nemvura mumwiri.

Mitombo yechirungu inonasirwa nemadhokodheya eishandisa mishina yakasiyana siyana mitombo iyi inosiyana zvainoshandisirwa uye inosiyana nezera mitombo iyi inodetsera yambo kuvanhu vanodzimikana nemwiri.

Mitombo wechiyungu wekubaira unewo mwaunogara maunogara munokurudzirwa kunge muri makatondorera uye mutombo wechiyungu wekubaira unobairirwa zveienderana nemakore emunthu wakona.

Mishonga yevana kana vechinge aitabdzihwa mupengo inosiyana Nemishonga inosiyana nevakuru mishonga iyi inonasirwa kuti inge yeienderana nezera remeana anoda kuishandisa.

Iriyowo mitombo yechiyungu yekumwa neimwe mitombo yechiyungu inoite ekukanyirwe mumiro kuita kuderedza dzihwa mupengo mitombo iyi inongoshande zvakafanana uye inowanikwe muzvipatara kana mumafamasi.

Masutepu ndoamweni emishonga irikushandiswe mazuwa anaya anouya ari mapirizi machena uye anotengwa mumafamasi kana pazvipatara.

Mitombo yechiyungu yekumwa imweni yakona inoshandisa kuderedza gotsora repahuro asi vechidiki vanoshandisawo mitombo yakadai veimwa yakawandisa zvinozoita kuti vamweni vakona vadhakwe.

Mishonga yese yakaita separasetamo neimweni inosiyana siyana inoiswe panooneka muzvitoro uye inotengeswa yeiratidze kuti inoite marei. Pamweni pakona vanoderedze mutengo yemishonga yakadai.

Zolidrate ndeimwe yemishonga iri kugadzirwa ngemadhokodheya edu mazuwa anaa. Mishonga iyi inouya nekapepa kanenge kari mukati kanotsanangura kuti unoshandiswa sei uye muntu unofanira kuteedzera nemazvo.

Mushure mekunge murwere aita mvura shoma mumwiri madhogodheya anoshandisawo madhiripi kuti awedzere mvura mumwiri memuntu. Izvi zvinoite kuti muntu azwe zvirinani.

Anturume neantukadzi anoungana pamitambo yekukurukura nezve kuchengetedzwa kwentaraunda kana mitambo yezvekukurudzirana zvakanaka kweutano.

Mudzimai weshe une mwana uri pasi pemakore mashanu unosungirwa kuenda nemwana kuchikero mwedzi ngemwedzi uye kuenda neana vadodori kuti vaende kundodonheserwa mushonga.

Ariyowo madhodha ari kudzimbikana nepfungwa madhodha aya anogumisira otora zvinodhaka amweni akhona aakoni kuzozvidzira kana einge adhakwa.

Madhodha ne ndombi vanofanirawo kunga vari vantuvanobhuirana Zvakakosha yambo kuti agarisane eibhuirana zvakakosha kuchengetedza nharaunda dzaanogara

Nzvimbo dzakadai nezvipatara kana makirinika kana mafamasi. Inzvimbo dzinooneka nekunyorwa kubanze kwadzo. Kubanze kwemabhiridhin'i kunofanira kunyorwa kuti apa pachipatara antu asarashika.

Zvinodakadza yaamho kana madhodha vadodori eigarisanawo nemadhodha makuru nentombi dzakura veibhiirana zvakanakira nharaunda yavo kuichengetedza igare yakachena.

Ana anobarwa nguwa isati yakwana anozwi mapirimachuwa bheibhizi, anofanira kuiswa pachipfuwa namai avo kuti ana akadaro azwe sekuti achiri mundani.

Zvakanaka yambo kuti mubereki nemwana wake vazwanane kubvira uchiri mwana mudodori mubereki panenge achitamba nemwana wake mwana iyeye nemubereki wake vanova nekubatana.

Zvinokurudzirwa yaambo neveutano kuti vanthu vechikadzi vaende neana kuchipatara koongororwa kuti apana ere zvimhingamupini zvingange zveikanganise mwana pakukura kwakwe.

Kurumba kunotwasanudza mitezo yeana adoko. Kurumba kunoita kuti akure akasimba mwiri yavo, asi kune amweniwo anowa ochizokuwara mabhonzo.

Mwana mudodori asizi kuzvidzidzisa oga kugeze nyara. Zvinoda muntu mukuru unomudetsera kuti nyara dzinge dzakachena unosizi kugeza kwakadini.

Mubereki umwe naumwe unosise kuti uchengete mumbatso mushonga wemwana wekuitire chikosoro. Chikosoro chinobata muntu wese kubvira kuana adoko kusvika kuantu akuru. Kana mwana akawana mushonga zvinoita kuti uzwe zviri nani.

Kubatana kwedu kunobva mundaraunda yatinobva. Rudo rwedu rinobva mundaraunda yatinobva. Kweshe kwetinohamba tinoonekwa nerudo rwedu seandau ndombi dzinopangidza rudo rwadzo ngekebatana kunyangwe muzvikora chero kumakereke chaiko .

Mubereki kana achinge abva kundobara mwana anosize kuisa mwana pachipfuwa yavanoti kangaruu sitaera . Kangaruu sitaera inoita kuti mwana nemubereki vave vaine kakubatana.

Madhogodheya edu vanewo zvirongwa zvaanomirawo nazvo, veimira nevechidiki kuti vange veiita zvekusimbisa mitezo yavo. Veidakarirawo kurumba uye pane zvavanozopuwawo kana vapedza.

Amweni ana anosangana nematambudziko akasiyana-siyana, amweni akkona anoita kuti ana agopuwa mibhedha kuzvipatara. Zvakanaka kuti mubereki unge uripo mwana wake weyirapiwa. Uye zvakanaka kuyise zviro zvakadayi nezvidhori, kuti mwana aarayidzike eyirapwa.

Zvidzidzo zveutsanana zvinosanganisirawo kukona kugeze nyara zvakanaka adodori edu anotaticha nezvazvo kumazvikora.

Kana muntu einge apindana nedambudziko vanenge varipedyovo madhokodheya anokurudzira kuti vasamusukumidza sukumidza asi vamumurudze zvakanaka veimuise panzvimbo yakanaka.

Vechidiki varimuno muAfrica vanewo zuva ravo ravano pemberera kuvawo vana vemuAfrica. Zuva iri rinokarakadzwa yaambo nemadhokodheya uye zuva iri rinopembererwa muzvikora kana muntaraunda dzatinogara.

Madhokodheya ane imwe muchina inokone kuongorora muntu kuti unorwara ngei kubva kusoro kusvika kumirenje. Chiro chakanaka yaampho ngekuti apana pasikabatiwi.

Zvirwere zvenzee zvinobata anthu akuru neana adoko, abereki anosungirwa kuenda neana kuchipatara koningirwa kuti mwana urikurwara ngenzee ere, kana kuti une zvimweni zviri kumurwadza.

Madhokoteya anosungirwa kuti adetsere madzimai akazvitakura ,uye madzimai akazvitakura anokuridzirwa kupota eyienda kuchipatara kuno ningirwa kuti mwana akagara zvakanaka here ,ari kutamba zvakanaka here uye ari kukura zvakanaka here.

Madhogodheya anoona nezvemadziso anoshandisa mishina yakakodzera pakurapa antu madziso avo. Amweni anoshandisa mushina iyi pakugadzirise tsanga, amweni anoshandisa pakupara madziso.

Chiro chinodakadza yamho kana antu echirume eibatikira pazviro zvekudzidzisa antu zvenharaunda. Zvenharaunda zvinobata teshe anhurume neanhukadzi.

Zvakakosha yaambo kuita murimi, ngekuti hai ukaende kuzootengesa unowona cheuviri ndizvo, kuraramisa mhuri uye kudziraramisa pachako.

Muntu weudhogodheya unosise kuva ari muntu akasununguka kuitire varwere kuti vanzwe kupombonoka mberi kwake. Chiro chakanaka yaamho kupombonoka.

Madhokodheya anoshandisawo zvakadai ngemasaisai kuti vatatichise vechidiki kana vechikuru vaziyewo zvakanakira kushandisa mishonga yechimanje manje.

Kana muntu einge aenda kufamasi kana kuchipatara, eida kupuwa mishonga, madhokodheya anopa mushonga, anopfekawo zvinoadziirire munyara kuite kuti asabate mishonga asina zvinotenderwa.

Kana munhu einge aenda kuchipatara eirwara, dhokodheya unotenderwa kuti aise michini pachifuva chemunhu iyeye eiongorora marwariro arikuita munhu uye kuti angada mishonga yakadini.

Madhokodheya kana einigira zvirwere zvakadai necovid 19 anosiza kupfeka zviro zvinovhara Miro kuti vadzivirire kubva zvinotapukira nezvitachiona zve COVID 19 vanopfeka zviro zvekadai nemamasiki.

Zviriyowo zvirongwa zvekuderedze mishonga mumafamasi nemahosipitari kuti varwere vedu vakwanisewo kutenga mushonga inoite kuti mwiri yavo izwe zvakanaka, nekuti amweni akhona aakwanisi kutenge mishonga iyi.

Mitombo yeshe yechiyungu kana vaiisa mumafamasi vanoirongedza zveienderana nemushandisirwo wayo kana kuti zveinorapa. Mitombo iyi yakatikoshera yaamho.

Chiro chakakosha kuti kana muntukadzi aine pamuviri, aendevo kumadhokodheyaa ake einoongororwa ndani yakwe kuti yakure zvakadii, uyee muntukadzi ange ainoongororwavo kuti ndani yake inoguma mazuva ari.

Zvivhara muromo zvinoshandiswawo ngma dhokodheya kana eibhuya nearwere kuita kuzvidziira kubva muzvirwere zvakasiyana siyana, zvizhinji zvakhona zvinohambire mumbepo.

Kana muntu einge eivhenekwa ngemadhokodheya vanoshandise michini yakakodzera uye vanenge veizviona pazvivhiti vhiti zvavo kuti zvevarikupinzira nezvavari kushandisa zvirikuenda ere pachironda pemuntu chaipo chaipo.

Madhokodheya ane nthumbi dzaanopfeka nhumbi idzi dzinooneka ngekuchena ari mabhachi marefu. Madhokodheya anofanire kubate mushonga akapfeka zvinodziirira kuitire kuti mishonga iyi isaende tsvina.

Mishonga yeshe inenge yakarongedwa mumafamasi inosisa kurongedzwa zvakanaka uye inorongedzwa zvichienderana nemishandisirwo yainoitwa kuti inoshanda zvinoenderana ngezviri.

Kana muntu aitenga mishonga mumafamasi, unomutengesera wakona haasizvi kusazvibhuira vamweni vantu kuti muntu akauya achitenga mushonga wakadai, zvinofanira kugara pakati pavo ari aviri.

Mafamasi ndedzimwe dzetsvimbo dzinotengeserwa mishonga yekuti vantu vakasire varapiwa . Peshe pane famasi ,panofanirwa kunge pakachena uye peichengetedzwa .

Nzvimbo dzedu dzinogara maphirizi kunyanya-nyanya mafamasi edu anosisa kukonywa nekuchengetedzwa ,pakaiswa zvinovhara nekukonya kuti pasabiwa.

Peshe pane famasi, kana iringuwa yekushanda, apasizi kukonyiwa, munhu unofanira kupinda nekubuda panguwa yaanokwanisa uye panguwa yakasununguka eitambirike zvakanaka.

Visiko inodetsera pakubata nekusunga mabhonzo kumushana kuti usarambe weirwadza uye Samusoni nii bhuresi inodetsera pakusunga mabhonzo epamurenge kuitira kuti usarambe weirwadziwa.

Salusi pholikiriniki ndeimwe yenzvimbo dzinodzidzisirwa ana mazvikokota kuti vagove vachikona kutidesera, paSalusi phorikiriniki panooneka munhu eiguma nekuti pane chikwangwani chinoratidza.

Mishonga yakadai nge Pylorelief, Rozex ne Fastum gel mishonga irikugadzirwa nemadhokodheya mazuwa anaya kuti itidetsere kana teinga tasangana nematambudziko.

Mishonga, yevanorwara inorongedzwa pakanaka, kuitira panenge poda kupiwa murwere anhu agoziya pekunanga newekutora.

Zvipatara zvega zvega zvinofanira kuwa nemotokari inotakura arwere kana zviro zveinge zvaminyama. Sango pori kiriniki ine movha yekutakura antu kana einge adzimbirwa kuendese kuzvipatara zvikuru.

Nharaunda imwe naimwe inosungirwa kuva nepanotengeserwa mishonga. Panotengeserwa mishonga panofanira kunge pachibvumidzwa nehurumende uye panofana kunge pari panhu pakachena.

Mitombo yechiyungu mazuwa anaya inosiyana nekuti dhokodheya wanyore uri kuti muntu ashandise. Imweni yakhona yacho ngeyaana adoodori imweni yakhona ngeyemadhodha nentombi vati samhukei

Muzvipara zvedu zvikuru, vanoshandisawo movha, dzaanoshandisa dzakatenderwa nehurumende, kuti vange veishandisa, kotora murwere unenge arwarira kure, kana kuendesa murwere unenge warwara kuti anodetserwe pachipatara chiri pedyo naye, uye chine zvikwanisiro.

Kunewo michina yekushandisa yakanasirwa kuantu anodzimbikana nemirenje michina iyi inoita kuti zvireruke pamuntu paanonge oda kuhamba kana kurumba .

Madhokodheya ane mishonga yakasiyana siyana mishonga iyi inosanganisira seretide inosanganisirawo defal inosanganisirawo Nasonex uye momex mishonga iri kuti detsera yambo.

Mitombo yechiyungu inenge iri mumuphamasi inoiswa pakanaka uye muntu unofanira kutenga mitombo waladziirwa kwete mutombo wakavhurwa izvi zvinoitirwa kuti mushonga yedu igare isingabatiri utachiwana.

Chipatara chega-chega chinokurudzirwa kunge chine movha yekushandisa pakutakura arwere. Arwere aya anosiyana, amweni akona anenge eibve pachipatara eiendeswe pachipatara zvikuruwo zvingadai zvine mishonga, kana arwere-arwara ari kure.

Mumafamasi edu munewo mitombo yakasiyana -siyana yechiyungu. Imweni yakhona ngeyekupfanyire mumiro, imweni yakhona nyeyekumwa , imweni yakhona ngeyekudzora mwiri uye imweni yakhona ngeyemadziso.

Mafamasisi edu , anokurudzirwa kunge aine zina raanokaradzwa naro ,kuti vantu vagoziva kwekunanga kana muntu einge atenga mushonga yake, eida kukotokazve ikweyo. Uye muntu unokurudzira amweni kuendawo kotenga ikweyo.

Nzvimbo dzakadai nemafamasisi, dzinotengeserwe mishonga nemadhokodheya, inzvimbo dzinosungirwe kunge dzakachena nguva dzose. Panofanira kunge pasina kukonyiwa musuwo, kuitira kuti vanoda kutenga vauye, nguva yavanoda uye veiwana mushonga yavanoda.

Kana dhokodheya weibaira muntu naiti eitora ngazi yekozotarisa kuti muntu unorwara ngeyi. Dhokodheya uyu unosungirwa kunge akapfeka zvakavharira nyara yake kuti asabatikira ngengazi yemuntu.

Chipatara chega-chega, chinopa mwana wega-wega anenge aberekwa apapo bhuku rakwe rokuhamba ndiro uye rekushandisa kana eyinge arwara kana kudzimbikana nenyama. Mubereki anosisa kuchengeta bhuku iroro zvakanaka uye pakanaka.

Andu emundaraunda anobvumirwa kutaura zvichemo zvavo ndezvavanoda kana pachinge pauya anobatsira mundaraunda andu anobvumirwa kuungana achitaura zviri pakati nepakati pemwoyo wavo .

Zvakakosha kuungana sentaraunda vantu veidetserana muono unoite kuti ntaraunda ibudirire, uye zvakakosha kudaidza vantu vanoziva nezve ntaraunda uye vanoziva kuti ramangwana revantu ringe richabatsirika nekujeka.

Vabereki vanounganidzwavo neveutano kuti vadzidziswe pamusoro pezvirwere zveakuru. Zvimweni zvakona zvinosanganisire Dhayabhitisi. Vabereki vanodzidziswe zvekurha uye kuti vanotsonzedze zvakadini.

Kugeze mawoko kana muntu aine beshamupengo chiro chakanaka kuitira pakuchingamidza amweni zvinoderedza kutapurirana beshamupengo.

Vechidiki vanobatana nevakasiyana siyana, kuti vabetsere nharaunda yavo. Vanodetserana nemadhokodheya uye nevana mazvikokota kuitire kuti vahambe veibhuirawo vamweni kunaka kwekudetserwa neveutano.

Zvipatara zvedu hazvisharudzi muntu nekuti une ganda rakaita sei kana kuti unobva kure. Muntu weshe wakafanana. Kana muntu waende kuchipatara, unodetserwa zvakafanana.

Antu anosise kupombonoka kana mberi kwavo kuine muntu anodzidzisa ngezveutano eabhuira zvakanakira utano. Achisi chintu chakanaka kuti antu ange akasuruwara.

Ariyovo madhogodheya akaemera ngezvenharaunda. Madhogodheya anobatana nemadhodha nendombi muzuva ravo rekupemberera zuva renharaunda. Veinonge marara nokudzidzisa antu nezvekukoshesa nharaunda.

Madhokodheya anewo nguwa yanogara pasi eisa musoro pamwechete kuti aonesane pazvimhingamupini zvangadei eisangana nazvo pazvipatara zvanenge eishandira. Izvi zvinoitirwa kuti vange veinasiridza.

Zvirongwa zvekudonhesera ana mushonga mukanwa zvirongwa zvinoiswawo kuzvikora dzimweni dzenguva vanozviitira kumakirinika dzimweni dzenguva munharaunda dzimweni dzenguva kuzvipatara

Vamiriri vezveutano vakaitasana mbuya utano nana sekuru utano vanohamba mundaraunda veitidzidzisa nezvekukosha kweku chengetedza utano hwedu nendaraunda

Madhokodheya edu anooneka nekupfeka ngubo dzanopfeka mabhachi okureba machena uye madhokodheya edu kune ndombi kune madhodha eshe anobvumirwa kuve madhokodheya.

Kushandise mvura ngesipo munhu eite ekukweshe pakati pakati penyara yakwe zvinoite kuti tsvina yeshe ingadai yashare pakati penyara yake inge yeigezwe zvakanaka uye munhu eisara akachena.

Anturume anobvumirwa kushandisa magumbeze asina kusimira kuti afukire aderedze dzihwamupengo rinoita kuti aite apone

Zvakanaka yaambo kuti munhu agare eifaranuka. Zvakanakawo kuti mundhu ade korye michero. Michero inode kusanganiswa pazuwa kuti mundhu akwanise kugara akasimba.

Zvakanaka yaamho kuti mwana achiri mucheche abatwewo munyara nababa vakwe. Zvinoite kuti mwana uwe nerudo pakati pababa nemwana. Baba vazwekudawo mwana vavo kwete kuti mwana unogara angori wamai.

Besha mupengo chiro chakarwadza antu munyika yedu yeZimbabwe. Chiro chakatirwadza semaNdau. Chakatitorera hama dzepedyo pedyo, anababa, anamai, zvinorwadza panyika ino. Besha mupengo rakauya mugore ra2020.

Zvinobongwa yaamho kana anhukadzi vachionekera nekubatikira pazvinhu zvekuti munyika yawo vanozwikawo seanhu akaendarana neantu echirume. Mapato akaita seNdombi Ngadzi-Enzaniswe ndeamweni emapato anokurudzira kuonekera kweantukadzi.

Nzira dzekuyamwisa nadzo ana adodori achirikubva mukubarwa, dzinodzidziswa ana mai kana vei buda muchipatara kobva kobara.

Mirenje yeantukadzi inosungirwa kuti inge yakafukidzirwa, kana antu ari pagungano rekuti apana zvituru zvekuti antu eshe ange achikwanisa kugarira. Anturume anosungirwawo kugare zvakanaka, kana ari pane antukadzi.

Ndombi dzedu dzinodetserwa nemadhokodheya kuti dzinge dzeiwanawo zvekushandisa munguwa yekuteera, izvi zvinodetsera yaamho kuti vasangoonekwa ngazi yawo iri peshe peshe uye zvinoderedza kuti antu asaita zviro zveutsvina.

Madhogodheya edu anevo nthumbi dzaanodhloka dzimweni dzakona dzinenge dzakanyorwa nekukurudzira kuti antu aende koongororwa hutachivana hwe hiv, uye kana muntu aripo pachirongwa che hiv unokurudzirwa kuramba aimwe mishonga zvakanaka.

Peshe panouya madhokodheya muzvikoro eyitidzidzisa zvakanakira kuongororwa kana zvakanakira kuchengetedze miiri yedu, tinofanira kunge tine pokunyorera. Izvi zvinodetsera kuti muntu wawega, unoonawo pekuningira kana weinge wariyarwa.

Antu anemazuwa ekuhamba veyipemberera zuwa revane utachiwana weHIV endi AIDS, zuwa iri vanorikarakadza ngekuti tiri kurarama mundaraunda ine vantu vakadaro, antu akadaro anoda kungobatwa zvakanaka, semabatirwo atinoita isu tisina chirwere cheHIV endi AIDS.

Zvakanakawo kuti madzimai echidiki diki achangobva mukubereka vawanewo vanowa taticha nekuwadzidzisa kuti mwana unorerwa zvakadii uye mwana kana weyida kudhuvhiswa unodhuvhiswa zvakadini izvi zvinoitirwa kuti mwana ange akachengetedzwa.

Zviriyowo zvinoshandiswa nemadhokodheya kubetsera antu kadzi kuti asabatwe pamuviri pasina kugadzirirwa, antu kadzi anoshandisa zvakasiyana siyana, amweni akhona mapirizi amweni akhona vanoita ekubairirwa.

Zviriyo zvirongwa zvinomiririrwa nemadhokodheya uye zvirongwa izvi zvinodetserawo ndombi dzechidoko dzisinganzwisisi nyaya dzekuenda kunguwa.

Antu kadzi anewo mushonga yaanoshandisa kana eyi amwisa uye vanewo mishonga yavanoshandisa kana asingayamwisi mishonga iyi inosiyana siyana

Mudzimai weshe wakazvitakura anokurudzirwa kuende koongororwa ndani yake kuti mwana wakagare zvakanaka ere Mwana urikukura zvakanaka ere uye mazuwa ake ekoberekwa aapedyo zvakadini.

Kana anthu arimurudo anogondana zvinooneka uye nyara yavo aidi kusiyana uye vanthu vari murudo anthu anokurudzirwa kugara eishekerera uye nekuwirirana nguwa dzeshe.

Kutsvodana pamatama chiro chinoratidze rudo. Anhukadzi anozviita akawanda. Uye zvinotenderwa kuita pakati peantu akasiyana-siyana, anturume kana antukadzi.

Kuthoniswa chironda chekutsva ngemwoto kana kutsva ngemvura kunorwadza, asi munhu ukakona kushandisa mvura yakaoma unokona kuderedza marwadzo awawo mushure mekunge achibva kutsva.

Madhokodheya naana mukoti, vanodetseredza antu anenge akakuwara mabhonzo. Vanovapa muchina yekushandisa kuitira kuti ndaramo yeantu aya irerutswe vakonewo kuhamba zvakanaka.

Denda rekurwadziwa ngemabhonzo rabata vakuru nevadoko veshe. Zvinoda kuenda kuchipatara kunoningirwa, kuti muntu apiwe mushonga wakakodzera nemakore akwe.

Kana muntu atsva ngemvura kana kutsva ngemwoto, unokwanisa kutora mvura yakatonhora kuti atowe patsva. Patsva kana papishwa pakhona panokasira kupora.

Kana muntu achinge akuvara murenje madhokodheya anokwanisa kumushandisira mvura yakatondora inoiswe pachijira iipota iitova tova kudereredze marwadzo.

Zviriyo zvikonzeri zvakasiyana-siyana zvinoite kuti muntu uzorwadzikana nekudzimbikana nemuchipfuwa. Hino muntu unofanire kukasira aenda kuchipatara kuti abesereke nguva ichipo.

Kutwasanudza mirenje ngekuita mitambo yekusimbisa mabhonzo chiro chakanaka chinoderedza kurwadzikana nekudzimbikana nenyama.

Madhokodheya edu, anewo zvirongwa zvekudzidzisa anthu munharaunda, kuti kana munthu einge akuwara, unofanira kudetserwa sei ,uye pokubata pakanaka pokuti munthu aazokuwariri mberi, uye kuti munthu unoone kuzorarama kana einge adetserwa.

Ariyo antu anomukire kurumba kuti atwasanudze mwiri yavo kuti igare ineutano amweni anozvitira kuti ngazi yawo ihambe zvakanaka antu akadai anokurudzirwa kumwe mvura yakawanda.

Kutwasanura muiri kunokurudzirwa ngemadhokoteya kuantu wese hawo azvinei kuti muntu unorwara kana kuti arwari. Kutwasanudza muiiri kunoita kuti muntu agare ari muntu anenyama dzakwe dznofambisa ngazi zvakanaka

Ariyowo madhodha nendombi, vanomukire kuramba mangwanani ega-ega, kusimbisa mitezo nekuti vagare nyama dzavo dzisikarwari. Vanokurudzirwawo kumwa mvura yakawanda.

Madhokodheya anowongorora nezvemirenje anorapa arwere awo nguwa dzakasiyana siyana ngekuti zvirwere zvakadai ngezvemurenje azvinasiriki ngezuwa rimwechete. Naizvozvo murwere unouya apo neapo muchipatara kowongororwa.

Muchina inoshandiswa nemadhokoya michina yavanenge vakadzidziswa kuma zvikora kwavo uye madhokodheya michini yavanenge akadzidziswa kuma zvikora kwovo uye madhokodheya anoziya zvinenge zveyibhuya pamuchina iyoyi umwe naumwe muchina unosiya nekuti muntu wauya kuchipatara unozwa zviri unorwara nei uye unoda kudetsereka zvakadini.

Madhokodheya anonasire mitombo yechiyungu yakasiyana siyana kubva mumichero yakasiyana siyana, madhokodheya aya anoshandise michina uye mishonga iyi iri kudetsera yaambho mukuderedza zvirwere muanthu.

Madhokodheya amazuwa anaya asiyana nemadhokodheya akaretu, nekuti owandudza ruziwo nekushandise masaisai pakutsvake zvinenge zvanesa murwere anenge auya kuchipatara. Zvinoite kuti murwere akase abetsereka.

Hazvina ndaa kuti mubereki avate pedyo nemwana wake eiongorora usiku muchipatara kuti mwana une chaangada ere. Kana paine chanesa mubereki unodaidza madhogodheya orumbira kunodetsera.

Madhokodheya edu vanewo paanogara mahofisi awo avakanasirirwa kuti ange eiishandisa kana aripachipatara. Mumahofisi umu anorwara anotenderwawo kupinda eiongororwawo nemadhokodheya umwomwo.

Iriyowo michina yekushandisa kuti antu atariswe kuti anorwara ere nebhipii. Michina iyi madhogodheya anoishandisa muzvipatara kana mumakirinika.

Michero yakadayi ngemakotopeya michero inokwanisa kuryiwa yakadaro. Amweni anoise mumuriwo. Amweni anokwanise kuisa pachingwa. Amweni zvekare vanogadzire mishonga yemusoro.

Mashizha eimweni mbiti yatinoona, anokwanisa kugadzirwa kuti aite mishonga. Amweni anokwanisa kugadzirwa kuti muntu amwe akwanise kupona.

Forever Actic Sea ngeamwe yemishonga irikumwiwa neantu kuderedza mamwadzo uye mishonga iyi mishonga ichirikubva kugadzirwa uye mishonga isati yaziikanwa neakawanda.

Nzvimbo dzine miti yakawanda dzinode kuchengetedzwa nekuti miti ndoraramo yedu. Inotipa mishonga. Inotipa mweya wekufema. Hino nzvimbo dzakadai dzinode kuchengetedzwa kudzivirirwa kubva kune moto inopararira.

Gavakava nderimwe rezvinoshandiswa nemadhokoteya pakugadzira mishonga yekukwesha ndiyo mazino. Gavakava rinoite mukanwa munhuwirire uye mazino asimbe.

Panogara miti dzedu kana tichiri kusima miti teyitanga, panosise kunge pari pantu pakachena uye pakashongedzeka zvakanaka. Miti yedu inode kudiridzirwa uye kuchengetedzwa.

Ayungu neamweni enzvimbo dzekunze kwenyika, vanodakarira yaampo kuuya kunzvimbo dzakadai neChipinge veiona mafashamo emvura uye kuyevedza kwakaite miti yeChipinge.

Mishonga inogadzirwa negavakava mishonga inobatsira zvakasiyana -siyana. Kuasikana gavakava rinorape jeko uye mundani amweni anorishandisa kuti bvudzi ringe rakasimba, anemwi anoshandisa gavakava zvekare kupe zvitiyo kutizvikure zvakasimba uye zvine utano.

Mazina emiti inogadzirwa kuzoite mishonga anosiyana siyana. Amweni akhona anosanganisa Alovhera, Lavhenda, Rozimeri, nePhephamindi.

Gavakava ngerimwe rakakosha rinoshandiswa ngemadhokodheya kunasira mitombo yechiyungu, gavakava rinonasira mitombo yekumwa, kana mitombo yekudzora, imweni yakona mitombo ndeyekuise mubvudzi.

Forever royal jelly ndeimwe yemishonga inogadzirwa kubva kumaranjisi Maranjisi aya madhokodheya Anoziva kuti vanomashandisa sei Kudzamara aita mapirizi mapirizi aya vanomatengesa ari mabhotoro.

Gavakaba nderimwe rinogadzira mishonga yakasiyana-siyana, iri kushandiswa nemadhokodheya yakadai nefoevha ,alovhera nekita uye alovhera jeli. Jeli iyi inoshandiswa kuzore mwiiri, uye vamweni vanoshandisa jeli iyi, kuzora muvhudzi.

Iriyowo mitombo yechiyungu inoiswawo mumvura inodziya kana yeimwiwawo neakuru kana adoko, imweni yakhona inomwiwa semapilizi, imweni yakhona inoita ekudzorwa.

Iriyowo mitombo ye chiyungu yoku dzora mitombo iyi imweni yakona ino nasirwa yei shandiswe gava kava mitombo iyi ino detserawo pa makanda eantu kuti ange aka tsetsepera.

Zvakanaka yaembo kuti munhu agadzire svutugadzike yakwe nekurya michero yedu yemunharaunda, yaatotemha pamhatso kana kutenga kumisika.

Miti yeshe yatinoona munharaunda yedu yakatikoshera. Uye kune zuva rikusimwa miti muno munyika yedu yeZimbabwe. Nesuo aNdau tinofanira kukarakadza zuva irori, nekudiridzira nekusima miti. nokuti miti inotibatsira pakufema nepakutsva ngezuwa.

Miti yedu inode kuchengetedzwa nekuti miti ndiyo inotipe mishonga yatinoshandisa. Ndiyo inotipe mimvuri kana kweipisha.

Gavakava rinoshandiswa nemadhogodheya kugadzira mishonga yavanotirapisa ndiyo. Gavakava rinobesere mundani, uye rinobesera mukukura kwevhudzi.

Miti yakatikoshera uye miti yatinoona inoshanda pakugadzira midziyo yemudzimba kana pakufema kwedu. Miti inoda kuchengetedzwa nekuti ineraramo.

Miti dzinodetsera kunzvimbo dzinopisha kuti muntu usatsva ngezuvamiti inoshanda he kugadzira mishonga yatinoshandisa tichishandisa mitombo iyoyo kurapa ana mweni anoshandisa kuraoa neandu akuru.

Ariyo madhogodheya echiantu, neamweni madhogodheya echiyungu .Madhogodheya echiantu anoshandisawo midzi nemashizha emiti yakasiyana siyana kugadzira mishonga inotorapa antu veyipona.

Gavakava nderimwe rinoshandiswa nemadhokodheya kunasira mitombo yechiyungu, mitombo yakona imweni yakona inomwiwa imweni yakona inoite ekudzorwa.

Gavakava rinoshandiswa nemadhokodheya kugadzira mishonga yakasiyana siyana imweni yakona inotape mundani imweni yakona inoshandiswa nemadhokodheya kugadzira zviro zvakadai nemushonga yeanthukadzi yemusoro.